Emisiri ebyire omu rayini, rayini erimu emihanda ahagati y'emisiri harimu obwapa bwa piki emisiri nimihango kandi ebibyiremu nibigufu munonga

Omushaija ariyo navuga eryaato. Omu maizi harimu obunyaatsi bwenaganagire ajwaire ebya buraka. Enyima yeye hariyo agandi amaato ashatu agariyo nigija. Aine ekiiko ky'okuteeza amaizi omu ngaro.

Enjoki nyingi ziri aha kisasi kyazo, ekisasa kirimu obwoki, kikwatsirwe omuntu naareebeka engaro, ekicweka kikye ky'engaro nana omukono tihaine ahandi ahu arikureebeka, enjoki ezimwe zaaguruka ezindi zoona ziriho aha kisasa kyazo

Omukazi ataire kamera aha riiso, eishokye rishangire omukazi kandi omukazi ogwo naatukura, naareebeka aha maisho honka nana emikono kamera agitaire aha riisho

Abaana babiri bariitsize ente. Ente emwe neeyera endiijo neiragura . Endiijo einemu ebikuubo birikwera. Ente emwe erikwera eyebembeire ezi ezirikwiragura, ezirikwiragura nizigyendera aha mukono gumwe zaakufa, zaahika aha muhanda. Abaana bemereire hamwe omwe aine enkoni ondiijo tagiine.

Empundu eyererize omukono nihareebeka engaro zonka niziragura, enyuma y'engaro hariyo ebinyaatsi nibibisi ,omu binyaatsi harimu ebindi ebyomire hoona nihareebeka eitaka.

Enkyende erikwera eshutamire omu binyaatsi nereba omu maisho , omubiri nigwera, ahamaisho nihiragura eshutami etsimbire emikono enyima yayo hariyo eitaka ritiine binyaatsi enyima y'eitaka hariyo emiti kandi omu maisho gayo harimu obunyaatsi bubitsi.

Abaana babiri bemereire omu maisho, omwe ajwaire esaati erikwera ,ondiijo ajwaire tishati erimu ebikuubo birikwiragura. nana ebya papo barabanisemu emikono. aha rubaju rwabo hariho piki, kandi aha rubaju rwabo orundi hariho abashaija babiri, boona bekwatsire omu nyugunyu, bajwaire empare zirikwiragura enyuma yaabo hariyo omukazi.